Iimeno oyo yimwe yomiinima mbyoka ya simana moonkalamwenyo dhetu tse aantu, oshoka kiimeno ohatu mono ko omauwanawa ogendji ngaashi: iiyimati, omizile, iiti yokutunga nokudhikitha omagumbo nosho wo iikuni. Ohatu fudha wo ombepo tayi zi momafo giimeno

Uuna aatalelipo yokondje yomafuta yeya okutalelapo moshilongo shetu ohaya kala ya nyanyukwa noonkondo, yo oya fuuka sho oshitunda shetu sha yambekwa keshito. Ohaya kala ihe taya thaneke omathano kehe mpoka taya ende, iilumbu noombaatili oyi hole komunkulofuta tayi tala omeya omanamwenyo.

Aalongwa yondondo ontimulongo nayimwe oya indilwa komulongi gwawo goshilongwa shuunamapya nuuniimuna opo kehe gumwe akune uumeno wuli uyali kamwe okeli momutenya kamwe okeli momuzile opo kuningwe omapekapeko kutya okameno kenipo haka kokelele kevule okakwawo.

Uuna twalikola omatanga ogendji mepya oha tu ga hwaga eta tu ga yaneke opo tu kuthe mo oontanga. Oontanga ohadhi tsuwa ihe koshini uuna dha kukuta, aantu etaya tutike momeya opo ihe taya tula peziko eta pu ningwa etapati. Etapati oha li zi omagadhi goontanga ngoka ha ga gwayekwa omufuko ku hegona osho wo oku tula komwelelo.

Namibia osho shimwe shomiitunda menenevi lya Africa ,no sha ya mbekwa noohi. Oohi ohadhi landithwa meni nosho woo pondje yoshilongo, moshilongo shetu omuna oofambulika moka muna aanongoni yoohi noha ye dhi nongonona nawa etayedhi tula moondoha. Uuna wahala okukwata nawa oohi dhomwaalu ogundji owapumbwa ompapila yepitikolo.

Tate naamati ohaya yi kuukongo momuthitu. Kehe gumwe oha yi a humbata uutati we oshoka anuwa pashiwambo kehe gumwe oha umbile muuta we. Muukongo ihaya zi mo oonyala dhowala, aluhe ohaye tu etele onyama nondjuhwa kehe ohayi tondoka nenkandangali esiku ndoka.

Nampongo okwa yambeka oshitunda shetu niinima oyindji yopaushitwe ngaashi iiyamakuti oonkoshi, oompanda, oompugulu, oondjamba nayilwe wo oyindji. Okwa yambeka wo enenevi Africa nokawe noongopolo, kakele ku ayihe nda popi metetekelo okwetu yambeka wo nothithiya nosho wo egwo lyomeya.

Tatekulu Nandago oha tungu iigandhi noshowo uuyanambale woku pungulila iilya, teke wu landitha kOmuthiya unene pethimbo lyaantu taya yungula iilya. Shika oheshi ningi a wape a mone okathilinga kokufutila omwana kadhona Nelago, hoka keli komvula ontine moahiputudhilo shopopanda shaNamibia.

Aawambo oya simaneka oonkuluhedhi noshowo omuthigululwakalo gwawo. Oya itayela kutya aakuluntu iha popithilwa othika. Omukadhona oha zala ondhelela yo aamati ohaya zala oombwaka. Oyi itayela wo kutya aantu ihaya pangulwa pethimbo lyokalo. Aawambo oye na wo iikulya yawo yopamuthigululwakalo ngaashi oshimbombo, oshigali nosho wo omboga.

Uuna shiyenga sha Nangombe inayi loka omuloka gwa gwana nawa, ohaku kala oluteni. Aanafalama ohaya kala ya geya noonkondo molwashoka iimeno yawo ohayi sipo kombambi osho wo yimwe ohayi kwatwa ko kapuka, shika ohashi eta omwalu goshikukuta guye pombanda oshoka aanafalama oyo tuu mbaka ohaya iiyadha taya likola iikulya iishona noonkondo.

Aamati otaya kwata oohi komulonga. Kuku okuhole oohi noonkondo, molwashoka ohadhi tu kutha omukaga. Uuna esiku ndyoka aamati ya kwata oohi odhindji, ohadhi yanekwa opo dhi kukute dhi wape dhi ka landithwe kOndangwa. Uuna esiku ndyoka kwa landithwa oohi, ohatu kala twa nyanyukwa noonkondo molwashoka ohatu nu mo mokakoothiwa.

Koshitopolwa shokuushayi oku na omikunda odhindji kaadhi na uupomba, onkene aantu ohaya teke owala moondombe nomomithima. Shika ohashi eta omwaalu gompumbwe yomeya gu ye pombanda, oshoka iimuna nayo omo hayi nu momithima omo tuu moka. Aakwashigwana oya ningi onkambadhala yokunyolela kombelewa yaKansela goshikandjohogololo shawo, opo eya kwathele eya ningile okapomba komeya.

Omeya ogo omwenyo omeya ogasimana noonkondo oshoka ohatu galongitha iinima oyindji ngaashi iikulya, okunwa okuyoga, okutekela, iimeno noshowo okutungitha nookopalekitha omagumbo momeya ohamu ziwo iikulya ngaashi omavo ookwikwiti oohi nomafuka ayihe mbino ndazi nokutumbula ohayi liwa kaantu.

Konyala aluhe mefudho lyaJuni osikola yetu ohayi yi molweendotalelepo kEtosha ohatu kala twa nyanyukwa noonkondo molwashoka oha tu monoko iinina iiwanawa oyindji ngaashi omaludhi giiyamakuti oonduli, oondjamba, oonkoshi noshowo oompugulu omu na wo okandama komeya moka aantu haya kala taya yogo.

Mombuga yaNamibia omuna oshimeno shedhina Welwitchia shoka hashi nana aatalelipo okuza kondje yomafuta. Aatalelipo mbaka ohaya tula eliko lyoshilongo shetu pombanda molwaashoka ohaya futu uuna taya talelepo ehala olyo tuu ndyoka. Shika ohashi yambapaleke oshitunda shetu noonkondo molwaashoka momukalo gwatya ngeyika ota ku vulu kugandjwe woo oompito dhiilonga.

Shiyenga shaNangombe oye ga tila pevi noonkondo, oondombe, omahenene noshowo iishana oyu udha omeya nuutekene awuhe otawu ligolele kondathelo. Tate naamati oya tema oonyeka taya kwata omafuma omanga meme noontana dhanelenge oya tema omulilo poshaanda taya kwata ootha.

Kuku aluhe oha kwata ondjuhwa komulungu awape atulilepo aatekulu ye okoothiwa oshowo ahawaleke oondjuhwa dhe maga ongula anuwa kehole oondjuhwa dhe tadhikayanga puushiinda. Ohetu pendutha wo ongula opo tukatse iilya poshini manga ongula opo kaayili kepo koondjuhwa.

Efuta omukatu gwaShigwedha omu na iinamwenyo oyindji ngaashi ombwa dho momomeya noshowo omaludhi ogendji goohi ngaashi omakolofishi, ookangulu, oojakopina, noshowo ookashushu. Aantu oyendji okuza koombinga noombinga ohaya yi ya ka talelepo efuta ya ka ondodhe omeho gawo.

Omahala gomatalelepo ngaashi ombuga ya Namibia ogeli ogo thimba yina ongodhi molwashoka ohaga etitha omwalu gweliko lyetu guye pombanda noshowo ohaga etelela omauwanawa ogendji ngashi okutunga omanongelo, oopate noshowo iipangelo.

Ongulonene aamati ohaakalitha oshikwekwe nokonima opo ihe tayeya yakande nawa uuna yamana okulitha oshikwekwe, omahini ngoka haga kandwa esiku ndyoka ohaga ithanwa omahini golunya go konyala ihaga liwa esiku ondyo tuu ndyoka ohagayi mondjupa etaku tegelelwa gahikwe.

Olugumbo lwosikola yetu omuna okandama komeya okashona. Aluhe omukuluntusikola gwetu powandaha ohetu londodha kaamone nando ogumwe teendeko kombinga hoka, uunene tuu anona mboka yomoongulu oonshona anuwa otaya ningi yakadhanene omeya, go omeya ohaga li aantu.

Uuna omuvo ngoka kwa lokwa noonkondo, ohatu yi kokuti opo tu ka longe mepya..Tate oha hiya aantu opo y e ye yetu kwathele ko okulima, meme naakadhona yeli yaali ohaa kala megumbi taa longekidha iikulya, manga tate ye li mepya taa limi. Shika one shi ithanwa osho, okandjambi.

Pethimbo lyokufu aanegumbo ohaya kala yi ipandula noonkondo, oshoka iilikolomwa yomomapya ohayi kala ya adha okuliwa ngaashi omapungu, omakunde, oofukwa, iitila noshowo omanyangwa. Pethimbo ndika ohaku pakwa po omakunde komatango ga wape ga liwe kongulohi uuna aanegumbo ya hungila, shika ohashi ithanwa okatokolahungi.

Omumvo 1992 okwa li oshikukuta sha meme yakuku niiyimati momithitu oya li mo onga okambishi nombwa. Oonkoshi odha tameke okulya po iiyamakuti iikwawo kaa ku nawe nomwaalu gwiiyamakuti ngaashi uumenye, oombidhi noshowo oonguluwe ogwe ende tagu shuna pevi noonkondo.

Uuyuni sho tawu ende tawu humu komeho, mwene gomukunda gwetu okwa ningi eyindilo kominisiteli yuundjolowele nuukali nawa, opo tu tungilwe oka pangelo momukunda gwetu, oshoka katwali tunamo nande kamwe. Aantu okwali owala haya ende iinano iile opo yaka mone ekwatho lyopaunamiti komikunda dhopuushiinda.

Aanafalama aanene ohaya longitha omambakumbaku okupululitha, okukuna nosho wo okuhelela. Omanga tse momapya ohatu longitha oonani nenge uundoongi koshipululo etatu pulula. Ohatu kunu wo noompadhi dhetu yene etatu helele nomatemo.

Otuna omaludhi ogendji yiikwamawawa ngaashi oombaka, oondjuhwa, oompo nosho wo oonkanga. Ayihe mbyoka ndazi no kutumbula oyili thimba yina ongodhi moonkalamwenyo dhetu, molwaashoka kuyo ohaku zi omayi, nonyama ndjoka hayi liwa kaantu, oshowo omalwenya ngoka haga ningithwa iikombe, oshowo oku opalekitha omagala gaasamane.

Moontuntumene dhongula yetine aakadhona oyamenekele poshini tayatsu iilya yaamati yokohambo. Tango oya tameke oku hompa opo ihe taya nengeke iilya, Sho yafa yamukupo kashona oya tsikile noku fulula sho etango lyakapwa oopwengu yo oyamana nale okutsa. Kuku gwamunoko keholelepo aamati poshini oshoka anuwa ehala lyaakadhona.

Uuna iilya yo momapya ya kukuta, aantu ohaa tameke ihe oku teya, e taa fala polupale. Uuna aanegumbo ya mana oku teya, ohaa pititha po omasiku gontumba , opo ihe taa yungula. Aamati ohaa dhenga iilya, yo aakadhona ohaa yungula nomihi. Iilya ngele ya pu oku yungulwa, aakadhona ohaa kutha ootungwa e taa tameke oku heka, iiti mbi ya tekela mo yi ze mo.

Tate Nangolo okuli imunafaalama omunene go momukanda Onyaanya ye okuli omusita gwiimuna oongombe, iikombo noshowo oonzi. Mofaalama yatate Nangolo omuna wo oondjuhwa noshowo iingulu onkene ota tseyithile aanafaalama ayehe mboka ya pumbwa olumuno lwiingulu opo ya lande iingulu kuye okuza pomvula yimwe sigo opoomvula ndatu.

Omiti, omiti dhimwe oha dhi kunwa po kaantu dhimwe oha dhi mene kudhodhene. Omiti odhina omauwanawa ogendji ngaashi omuzile. Oha ku zi woo iiti yokudhikitha omagumbo. Oha dhi vulu woo oku longithwa kiinamwenyo oku ninga mo omalukalwa gawo.

Uunamapya nuuniimuna moshilongo shetu Namibia. Uunamapya nuuniimuna owo oshinima shimwe tashi dhana onkandangala moshilongo shetu unene tuu ngele tashi ya keliko lyoshilongo. Muunamapya nuuniimuna otu na mo iimuna ngaashi oondjuhwa niingulu, hono haku tu zile onyama ngaashi kiingulu noshowo omagadhi.

Moshilongo shetu Namibia otu na mo omahala ogendji gomatalelo po ngoka haga hili aataleli po okuza komahala gi ili nogi ili. Otu na mo ngaashi ombuga yetu yaNamibia, Etosha noshowo efuta. Shika ohashi tu etele uuwanawa owindji ngaashi okutula eliko lyetu lyaNamibia pombanda.